Omukazi ayambaile olugoye olwa laangi eya kiragala. Nga ayemeleire, nga agemye emiigo ebili, ayemeleire aghali emiti gyebeeta eminaazi, nga ali kutambula.

Omutyeere guli kusoghola. Amakaba gagwo gali mu laangi eya kiragala. Nga bye gusoghoile bili mu laangi eya kyenvu.

Omusaadha omwirugavu ayambaire olugoye olulimu langi eya kasayi ne birugavu. Omusaadha ono alingirire ekifo kirala

Omusaadha ayemeleire ku ibaale eliri ghagati mu nhandha. E ibaale linho nga liri mu langi ya kirugavu. Ng'enandha efuuse mu langi ya bululu, amaadhi agandhi nga gali kutuuma gati, nga agali tuuma gali mu langi ndheru

Omukyanga baguyuye mukiina nga mukiina mulimu tundhubali. Ghansi ghomukyanga kumabali ghagwo ghaligho amabaale

Abaana abasoma, batyaime. Batyaime kuntebe. Balingilire. Bali mungoye, bambaile engoye ndheru. Abaghala n'abalenzi, bagemye amakalaamu.

Omukazi agemye entuntunu mungalo edindi nga nnenvu edindi mbisibisi. Enenvu diri mulangi eya kyenvu embisi bisi diri mulangi eya kiragala

Omusaadha agemye akooma akapima obulwaire bwebeta pulesa nga ali kukagema mungalo, engalo dhe nga ayambeire gilavusi.

Abasaadha basatu bali kubinga ente, nga ku basaadha abasatu oghundhi agyigemye okugulu. Nga abasaadha bano oghundhi ali mu saati myuufu, oghundhi ali mu saati...ababiri bali mu saati ndheru

Emotoka diri mu kifo we dininirwa, abantu we badininira nga bajja mu bifo ebyendawulo nga mulimu abantu bangi, waliwo ebizimbe ebyetoloirewo nga ebizimbe ebyo biri mukalina

Abakazi na basaadha bambaire emigaire nga era waigulu bambalire ku engoye edirimu langi dha kyenvu abandi nga bali kuba engoma abandi bakuba mungalo

Omusaadha ayambaile esaati endhirugavu agemye ekipande ekiliku ebigambo. Aye nga ghayemeleire, ayemeleire mu luguudho. Eliyo abali kunhwa amaadhi. Ghaligho ebizimbe eby'etoloire ghayemeleire.

Abakazi babiri bali kutambula nga omukazi owundi yetwise enku yabeeka n' omwana, owundi ya gema akasero akagulibwamu ebintu. Owundi yagema ku mukono gwo mwana

Amaato gali mu maadhi. Amaato gano gaweraweraku mangyi. Era nga gakyuuse gaila mu colour ya bululu, nh'amaadhi goona gakyuuka gaila mu colour eya bululu.

Akatale kalimu abantu bangyi, kalimu manvuuni endhendaghulo edhiri mu color endhendaghulo. Nga colour edhilimu, mulimu kasaayi, mwabaamu kiragala, mwabaamu bululu.

Omusaadha alisilingisa egaali era nga ayambeire empale ya bululu e saati ya kasaayi. Nga ghaligho obwaana obwemeleire, ghabagho nha bambeire obugoye obwa kakyungwa.

Omusaadha ali mu maadhi nh'elyaato lili mu maadhi. Agemye akatimba ali kasika okuva mu lyaato. Elyaato lya engine.

Enhumba bagisereka nha bibaagho yonayona. Mumabali mulimu amabanda. Amabanda ago galimu ebituli, era nebyakola nga amataafali.

Ekereziya enhenhe eriku akabonhero akomusalaba, omuti gugyemereire mumaiso. Ekereziya enho eri mulangi eyakitakataka.

Omusadha agemye ekyenandha mu ngalo nga ekyenandha kyaseime era nga balineinhe amaadhi, amaadhi nga gabetolweire. Ekyenandha nga kisitwire amawawa ago agafumita nga kisitwire olusisi.

Ebinhonhi bibili biri ku lusaga lw'omuti, nga byemeleire okwo. Ebinhonhi binho bili mu laangi eya bululu. Era nga biri mu nsiko, mu nsiko munho omuli eisubi, erindhi elya kiragala n'erindhi lya kitakataka.